Babandu babili bazungu khabakendela khu lugudo Lwe liloba lulikho bubale umulala webowile i’bag imbesemu mushibuno bakwarire tsikofila bamemele tsi’bag, uwebweni waambile i’camera mukhono tyori babandu balambula ,imukongo wawe iliyo babandu abandi yebonekheleyo ni umwana uri uwe khwisomelo ,tsinduro tse lugudo ilikho bunyasi ni kimisala.

Umusaani wakwarire I'T-shirt ya blue indeeyi kamakhono ni khapangiri khu'mukhono ni i'mbaale inyimbi, wetilile andulo iliwo khatiimba khakhaloba tsingeni inyala yaba kha ikherekekha khulooba tsingeni, iliwo ni umusaani uku umuundu ukundi uli andulo.

Tsikhaafu tsingali tsingene, tsyaleya tsinzika khatsikendela khu luguudo, i'mukongo iliyo umuundu uli umusaani ukhotsilondelela utuya uri iye utsyayisa, inyala aba ama khutsyamisa musiiru khatsilotesa oba ama khwamisa ingo khatsiyila musiiru tsyaaye bunyaasi. Khundulo khwe Luguudo khulikho bunyaasi ni bisaala bifwiti ni kimisaala kimiboofu.

tsisolo tse musiru tsikhafu tse musiru tsesi balanga bari tsi buffalo tsili khulutsi utyori tsama khwama khunywa kameetsi kameetsi kaliwo awo nga tsitsa atayi isi bunyasi buli bubwimbi ni buleyikho itayi iliyo kimisaala.

Kumutaro kukuyila kameetsi kulimo kameetsi ni bikyafu bikali nga bipapula, khunduro khw kumutaro khulikho bunyasi iliwo tsinzu tsiliwo, iliwo anp sisiko shye kamatafari itaayi aliwo tsinzu tsitsindi yabonekhelewo lukinki itaayi lulikho kimisaala.

Tsisolo tsye musiru tsinguke, tsyamaliya kamooya, tsekhaale asi mu bunyaasi tsindala khatsilya carrot intsindi khatsilya ibindu ibindi bi bindu ibindi, bunyaasi bwa green.

I'motokha i'tipa khetimila khu luguudo, yasutile kamatoore kamakali imukoongo, ilikho ni kutandarwa kwa orange, iliwo ni umusaani uwimile khu matoore imukongo, warere kimikhono khu michuuma khu motokha. Khundulo khwe Luguudo khulikho bunyaasi ni kimisaala.

Khayu khamiliyu nenga bakhakulila bunyaasi bubwomu ,khu’veranda khulikho kharembe anduro we khayu’kha iliwo bunyaasi ,shimuli, kimisala imukongo iliyo kyimisala ni kamatoore.

Babaana bekhwisomelo, umusoleli ni umukhaana, umusoleli wamemele i'bag khakendela khulugudo umukhaana wakwalire isikaati khapiringisa igaari khulugudo lwelilooba tsindulo tsyombi iliyo kimisaala itaayi bunyaasi i'bweni khulugudo iliyo babaana babandi bekhwisomelo

Sishombekhe she kimibawo, sishombekhe siino she tsimbitsi elah iliwo kubitsi kubirisilemo kunywa ibulafu ni kamolu khakubonekhela ibulafu, andulo iliwo intzu yekamatafali

I tractor ilima iya yellow kumotokha kudayana khakutsukha lilooba ino itaayi utuya uri sirende mulimo bunyasi ni busaala bufiti.

Basaani bekhale khutsi’pikipiki bakwarire tsi helmet bali asi isi siliwo isinini ,iliwo kusaala ,iliwo lidukha lya mobile money ni lilindi ataayi ni tsinzu tsiliwo.

Umwana akwarire i’shirt iya orange wakyikule kamapesa shifuba shabonekhele khatsekha wasangalile wekule ni kameno kali ibulafu tyori khebamupa shi’fani imukongo wewe iliyo abana abandi babemileyo.

Lusikhu Lwe kamatore iliwo litore liwangafu lili khu murakitsa kamaru kalikho yabawo ilyana lilikho imbobwe , itayi yabonekheleyo tsintsekhele tsingali .